Nu giddon dumma dumma metuwan gaytti uttida asaa dumma dumma kaafiyaa immanassi ha'i nuun shiiqidi de'iyo gishshatassi nu diyosaa gakkidi inttekka intte kushiyaa shemppissana mala yaagidi inttena bonchchuwan hassayssoos.

Ha'i wodiyaan yiida oorata shamiziyaa duge gulbbata gakkiyaaga taani shammanaw koyayssishin taayyo biray baawa. Aawa oychcidooge taw ba tana oychchoppa yaagiis. Yaatin yiilota uttaas.

La'aa kiyidoogadan taani geeshsha maxaafaape nababada eraas. Yaatiyoo giishatawu inttekka geeshsha maaxafaa nababiidi waanidi la'aa kiyidaako eranawu danddayeetta.

Huuphiya gedettaa guyye zaarada dooqissidoogee burttiyo yuushshi yeggis. Ayi malatayi qassi daddiya asayi iyyo geellayido gishshawu i sinttaara beenna hachchiigee lo"enna yaagada iyyo taani odaas.

Afkkaadduwa sho"aydda loomiya gujjada qassi qaariya gujjada sho"idoogee tuummuwara gayttidi poogiyagaa maada zinn"in taayyo harggiya patti aggis.

undurroy mitaa bolappe kunddidi gediya meqqidaga hiilanchchatusoo efin hiilay oyqqidi mitaara gatidi qachin ha'i gedee awu guuttaa simiis.

Alamayo kattaa ayifiya bayzettiyosaa intte koyyiyo dumma dumma kattaa ayfeti de"iyo gishshatawu qoppidi shammanawu yiigana koshsbeeta beettiyosayi arooge araada tabootaa sinttaa xeelles.

Unccaa qanxxiyo mashshaa ekkada gonggiya ongga simmada unccaa ekkada qanxxanaaniyode karen eaasettiyorin ta i waasettiyabayi aybakko be"ada yaana gaada aggada ba aggas.

Dere asay shiiqqidage ta Aawaa bollan daroba hasayi ta Aawa ishaykka a bollan hasayiyoge ta ihi ta ishaa gidiki ginen ta Aaway ba ishaa baqqiyagiis.

Daamot shooya qabaliya shiiqida asaa ubbaa giddoppe ta aawaa koyada demmanaagee tawu keehippe deexxiis, shin tana tanaara de'iya laggeti koyidi maaddidosona.

Tawu issi gurddenne issi koottee poshettidaagaa sikkissanawu zino tukkiya maxxada giya efada marppiya shammada yaas. Yaattiyode shanxxaa kiriyan sikkiddoogee muleera beettees hai poshadda naa'anttuwa sikkissanawu days.

zine bulachcha keettaa yiya na'ay na'iyo na'aassi ekkidi yaagidi yexxiiddi gelidosona. yaatidi qassi na'iyo na'aassi kiyidi biidikka qassi yexxiidi biidisona.

Issi galla so haree sooppe kiyidi ba biyoosaa erennan heemmetidi biyaagaa ogiyaan godaree oyqqidaagee miidi maracce gidduwaara ashshenan muleera wurssiidi mi aggiis.

Mankkiya shammada giyaappe ta soo yiyo wodiyan bashiya issi na"iya diyara menttarggasu. Yaatin aayyiya tanakka cayaasu.

Amaniyogee ashuwasa gidenna shempuwasa yatiyo gishatawu issi issi uragee awu agee agee awu gile gidiyo gishawu ubayka ba shempiyo ashanawu ba goda amananawu koshees.

Booriyadawu intte wottido caammay intte biyoosa malatenna! Intte bulachcha keettaa biidi barbaasuwa wotti ekkidi coo gidi hemetti ekkidi beetiiyee. Laamitte soo simidi laamidi biitte ane. Intte tohuwaara giigiyagaa hara caammaa wottite.

Zillaytti boyna tokkido sohuwan ha laytti badalaa zeridoogee bana ba"idi wodhdhidaga bayzzidi woriyaa tanaara ta aawaraanne ta aawaraa oottida kottaa godaara shakkida.

Goshshaa oosoy wolqqaa koyees. Wolqqaara baynna mirgguwa gidikko ogiyan azallidi eqqiigees. Hegaa gishshawu wolqqaara diya payya kattaa miya mirgguwa ekkidi gelana koshshees.

Masqalaasi kabada giyoo aawaa ishshaa soo bin zoo"o ashshuwaa xiixidi aattidoosona. yaatidoogaa miyiyaan qassi zoo"o ahahuwaa qaayyiyaa anccidi a miyiyaan woottidogaara budenaara min mal"ees.

suppermarkettiyan sintta bollan coo giidi burzzuzi burzzuzi kiyyabassi xalee de'iyo gishshataw suppermarkketiyappe biidi shammidi tisttikko intte sinttan aybbikka kiyyenadan oottees.

Nusoon kattay uttiyoosaynne nuuni uttiyoosay dumma gidiyoo giishawu nusoon nuna eceree erabasheenna. Shin kaatay uttiyoosan eceree de'ees. Kaattaa miidi miidi laallidi mule wurssidoogaa aaway be'idi keehin hanqqettiis.

Taani so asaa aysiyogaa danddayikko dere asaa aysiyogee aynnekka mettena ayssi giikko koyro aysiyogaa lammaddido gishshatawu naa"antto dere asaa aysiyogee metena yaagays.

Booraanne zihooniya essikko naa'aappe zihoonee darees. Yaatidi qassi maaddiyagee booraa ayssi giikko booray ha'i nu matan de'iyo gishshawu shukkidi ashuwa maanawu danddayeettees.

Nu soo ayiyaa samppaa giyaappe shaamma erukku. son bayoo uttada daddawusupe attishin shamiidogee o lo"enaaga giishshawu shaamuku. Heraa asaasikka son daddawus.

Santtaa doyssidoogaa daaxxidi pilaara gatti kattidogaa ma simada kaliddo uluwan qassi manguwa maasi.

Keriyan ka"ida baaccirayi tana lo"iyo gishshawu haytta tukkiya essada keriyan ka"ida baacciraara maagays. Guyye haa ashshiyogee ta matan baawa. Wurssada maagays.

Polotikkaa haasayiyaageti kawuwaasi loyttidi maaddoosona. Yaatiyoo giishshawu hegaa haasayiyaageta pude yaa kaawoy diyoosakko shiishshana kooshshees yaagays.

Nuson aawaydoy zin'iyo algaa tohossa bagaara ollattay mirggiis. Yaatidaa be'idaagaagee nu so aaway keehi yilotti simidi simi waato geeti nu oottibookko yattiyo gishshawu hay ooratta alggaa gelissidoogee tankka an zin'anawu koyayis, iita lo'ees.

Taappe kaalo michchiya burttiyo getettiyara diyarissi morggiya bollan wogga shattoy kiyi attis, yaatin ankkaa duutti ekkidi ankkaa haattaa morggiya tiyiyoorin sohuwara paxi aggiis.

taani baddeessa Xoossa zarphphiya be'aanassi hagaa Wolaytta sooddoppe denddada ta laggetuura baada be'ada yaas. be'anaw injjettiya bootta gidiyo gishshaw inttekka be'anadan bonchchuwan shoobbays.

Maasopiya daddada daro bira ekkada bayzzays. asay ba soon ba soon keehi loyttidi go''ettiyo miishsha gidiyo gishshaw daro asay taappe shammes. hegassi taani ubba gallakka shemppennan oottays.

Siiriyaa lukkissidi siiriyan aattiyo miggiduwaranne qooriyan wottiyo worqqaara gattidi taayo ta siiqo ishay immiis, yaatiddogaa wottadda ta a demmanawu baas.

Burtte qummaa keettaappe kattaa mi simmidi kiyode I miyyiyan qassi Masalacha tukke keettaa dooyiddoogan gelidi tukkiya uyida. Tukkiya al"ettikkokka A essiddo tukke mal"ees.

Baabbi dumma dumma son wottin keettaa puulayiya parniichcheriya medhdhiyo keetta gidiyo gishshawu inttena lo"ido saatiyan dawalidi inttena lo"ido saatiyan yiidi ganamen hagan pude bagga isppalttiyara demmanawu danddayiyogaattan odeettes.

Taani ta na'ee Dumbbuluulissi ooratta yiida suriyaranne shuraabiyaranne wontto yiya masqqalaassi shammana yaaga qaalaa gela uttaas.

Tayshawu nuuni maallado guuran yiidaageeti de'ishin ne aawaa gidiyo gishshawu ha''i yiidaagaassi oottay? Agga nunakka xeella tana yaagidosona dere asay.

Nuna luxissiyaa asttamarentti taayyo eta timirttee gorddetiyo wode immido woyttoy taw ha'ikka soon uttiis. Hara asaa taani bochchisikke.

Nu woossiyo keettay keexettiiddi doomettidoosappe issi laytta kumiis ayyoo koshshiyaa dumma dumma miishshati paccido gishawu ogiyan ha'i eqqiigiis leemisuwaassi siminntoy, ashaway, dumma dummabay hegaadan paccido gishshawu eqqi aggis.

Nu soy wogga ogiyaa ya xeelees. maata meraa tiyetti uttidaga. nuppe pude baggaara diyage zo'o mera. Zo'o meraa tiyetti-uttidage nuga gidena. nuugee maata mala tiyettidaga gidiyo gishawu maataa mala tiyettidaga gelaaga.

Beni nuuni leemo keettan de'ishin nu soo aaway iraadooniya shammidi ekkidi yiis. Yaatin ta aawawu hagee aybee yaagiyode dumma dumma carkkuwan odettiyabata hagan siyana danddayeettees yaagidi taayyo odiis.

Balaachchoy shuuchcha keettaa keexxanawu kooyidi makina kumettaa shuchchaanne peeruwaa ehidi kareen qolissi wottiis wontto dommiyoo giishshawu ubbaykka yiidi a maaddana mala yaagettees.

Zine telebizhiuniya bollan taani be'iyode kuwaasiya kaa'iya naati beettoosona. Yaatidi kuwaasiya kaa'iya naati awugee xoonidaakko awugee xoonettidaakko taani telebizhiiniyan be'ada malaalettas.

Abi Ahmedi nu biitteessi dumma dumma laamiya, dumma dumma dichchaa ehiiddo gishshatassi Abi Ahmeda azzaettidi a kawotettaadan bonchchidi de'anawu beessees.

Kaamee biyoo ogiyaan dumm dummaba ka"iyoogee woxxiyoogee kuwaasiyaa phonqqiyoogee dumma dumma danuwaawu gaattiyoo giishshatassi hay inttiyoo xoossay immo yaagidi naatoo kaamiyaan kaa"oppite yaagettees.

kushiinaa pitada bidintay kiyidaaga shiitee duuxidaaga pestaaliya dumma dummaba kesada ogiyan olin heeraa naagissiyageeti tana oyqqidi hegaa pitissidosona.

Halakkuwaa doyssidi lo'oyttidi kattidogaa mada gutta shempa ekkada taani taani gishxxa maasi yatidoge tana uluwan gelidi ittaa sakkis.

Yaloomi huuphphee karetta gidiyoogadan erays. Haachchi taani be'iyoode huphphee igee biccati uttiis. yaatin yaaloma waatidi huphphee negee haagadan hanidee yaagin? huuphphiyaa qalamiyaa biccayissiyaagaa tisttastenee yaagada tayoo odaasu.

kawuwa keettan de'iyaa asay hagaaziyoobay koyro kawuwassi azazettiyooga, kawuwaassi eeno giyooga, kawuwassi bantana aattidi immiyooga hegappe simmidi diyaaba ubabbaakka loyttidi oottanaw danddayoosona.

Qosxxaa salaaxaara miidoogaa bollan qassi kaasamuriya gadeppe duutta ekka ehaada awayi baynnasan dochchidosan uttada maydda pe"aagas.

Badalay caaridaagaa ta aawaara tanaara naa"ayi gaden aylleettes. Yaatidi kammi kammidi biishin issi guxunee ta oyqqido aylliyan gayttidi phiriphiridi hayqqi aggis.

Keetta keexxanaw koyiyya asay qabaliyaappe biidi woraqata ekkidi he woraqata maaran keexxiyoogadan ha'i nuunikka doommi uttida woraqata ekkanaw.

Deeshshaaranne dangarssaara gattidi heemana dandayokko, dangarssay deeshaa mirggiyo gishaasa deeshay qassi nuna maadees, dangarssay nuna maadenna.

Taani oytaa uukkiyogaanne boyyiya piittada doyssiyogaa boynaa piitada doyssiyogaa he oosota taani be'anaappe hachi hayqqana yaagiyo oosota. Taaani hegeeta mulenne dosadakka erikke dosanawukka diikke.

Ha'i mottoree elekktirikkiyan chrajjerin ootiyage yiiddogee keehi lo''o. Ayssi giikko carkkoy moorettenaadan darobaa nuna go'ees.

Nusoo immatay yiyaagaassi ooranjjiya sukkaariyara gattidi baxaabaxxidoogaa taani uyidaarissi uloy puurii puuridi tana galla muumiya kaattaa mizennan peeshshi aggiis.

Atuma naati huuphphiya qanxxetanawu biidi ha'i sekkonddiya gattokkona. Ayssi giikko etaagee maashshinee huuphphiya qanxxanawu iita elleliyo gishshataasa.